Halkana waxa saran cagan dahab kalarkisuna yahay cad dhaxdane kaleh wax waneh wuxu kakobanyahay Katinad iyo dhago

Halkanwabarxadbanaan dhakas waxa yala dayaarad okalarked yahay cagar iyocad iyomadow dhankale waxakajojoga dad iyobabuur makiin dad dakanaxiranyihii sirwaal fananad jakatin jale ah

Mashan wax yalo labo bas kalar kode waa madow iyo cadan iyo gadud

Meeshan waa meel dad ciyaartooy ahaa jogo waxaa joogo wiil ciyaartooy ah wuxuuna xiranyahay funaanad buumo iskaalsho iyo iyo koofi banooni uu gacanta ku haystaa wuxu qabaa kabo buud dhankas kale waxaa kajiro wiilal

Waakane halkaani waxa fadhiyo dumar iyo rag halkan waxa fadhiyo nin xiran o kiyaal shati suud surwaal sacad garna wu leeyahy dhan kaas waxa kajira gabdho xijaban

Halkaani waxaa taalo saacad, waa saacad meel ku siwiran, leh seddex meelood jaajir ,Nambarkana waa furo eber, eber sagaal, todobo, todobaatan, seddex bodhonna wey leedahay.

Wakana meshan waxa jogo sadax okay kala xiran midna qamis iyo cimamad midna suud iyo shaati surwaalkiis mika kale shaati suud xalkaas kale sawira ku sawiran mid okayaal xiran yahay Shaarbo ayu leyahy iyo gar midna cad wayay sharbo yar leyahy midka kale wo madow yahy gar yar ayu leyahy

Halkaan waxaa yaala biinso biinsada waa sida canjeerada ookale oolagu dar daray suugo iyo waxaas dhankaa kale waxaa ka aalo dooro oo marsan shiishiid waxaana agjoogo nin waxa uu gacanta kuhayaa doorada waxaana uxiran saacad biinsadana waxa ay saaran tahay miis

Halkanwaxakujira uwax oleh calemanbalbalaran uwaxa kalarkisa waacagar waxun leyahay derbiyar gaban meshakujirana wabaldi kujirana wax cadcad

Halkan waxa kasoo ordooyo sadex nin mid wuxuu xiran yahay buumo iyo funaanad cadan ah mid wuxuu xiranyahay surwal dheer kabo buud ah iyo funaanad cad funaanad madow mid wuxuu xiranyahay buumo jaalo kabo buud fuunad cad wayna so ordooyiin

Halkaani waxa ku Soo kulmi gabdho waa gabdho meel fadhiyaan waxayna feran yihiin Dhar oo yunifon eh gabadha dhinaca jirto waxay xiran yahay xijaab gaduud mid kale oo dhexda ku jirto waxay xeran yahay xijaab jaalo eh midka kale sidoo kale xijaab yunifon eh waxay ka kooban yihiin ilaa iyo Shan gabar

Halkane meeshan waxaa waaye guriyaal gurii farabadan waaye ka kooban ilaa iyo dhowr guri midkan soo horeeyo waa mid sar ah kalarkisana waa cad oo meel barxad banaan ah buu leeyahay

Dadkaan waa dad meel ku soo kulmay waxaa waaye waxay ka kooban yihiin ilaa iyo afar qofood. waxay xiran yihiin dhar suud ah mid koofi wadaa mid ookiyaalo wadaa labo ookiyaalo wataan. waxay gacanta ku hayaan shahaado midka shahaadada gacanta ku yaaho wuxuu xiran yahay qamiis cad

Halkaan waxaa aalo baal doro oo kakooban 10 ilaa iyo 3 xabo waxayna saaran yihiin meel miis ah kalarkoodana waxa uu kalayahay cagaar guduud gariij o biyo biyo ah dhankas kalana baar doraa kayalo

Meshan waxa marocain Labogel mid waxa ka roran Allab allabta sida waxeykamidtahay Ee gogol dhar isbunyo wada nuscuriyinah yar yar midka kalane sidokale intas sokal luwada

Meeshaan birtaan birayaashaan waxaa suran seddex daah kalarkooda uu kala yahay cad iyo madow. Dhankaan kale waxaa ka soo jira sariir hortood dhulka waxaa "oolo" maahan ee waa yaalo cagasaar jaalle ae. mutuleelka waa qaxwo

Wiilkaan waa cayaartoy. Wuxuuna dheelaa banooni. Waxaan aad aala banooni Wuxuuna xiran yahay fanaanad jaalle iyo buumo iyo iskaashi iyo kabo buud ah.wuxuuna rabaa inow banooniga baaso. meeshuu joogane waa meel garoon ah.meeshuu joogane dhulkeeda uu yahay cagaar. Halkaas kale waxaa ka jira bir birtii goosha.

Miiskan waxaa saaran nal oo eh nal istaagsan nal wayn ah oo gurkiisuna jaalo mirif mirifna wuu leeyahay meesha uu ku istaagsanyahayna geedka uu kuwareegsanyahayna waa geed madow ah oo leh meel fadhi nalkana waa nal iftiimayo meesha uu saaranyahayna waa miis

Meeshaan miis waaye waxaa saaran ilaa dhowr cunto cuntada waxay ka mid tahay baasto makoroni isku karis waxayna saarantahay hal saxan iyo qaando dhankaas kale waxaa ka jira bariis bariis iyo dooro waxaana saaranyihiin hal saxan dhankaan kale waxaa ka jira ukun oo jarjaran oo dhexda laga jaray waxayna saarantahay saxan dhankaan kale waxaa ka jiro suugo

Halkaan waxaa kuqoran saweekan waa meel oo warqad ah oo waraaq ku qoranyihiin hoosna waxa kale kusii sasawiran qoraal madoow iyo guduud kukala qoran meshey ku qoranyihiine waa cadan

Halkan waxaa fa dhiyo nin oo xiran shaati wax uuna gacanta ku hayaa meel ayuuna fa dhiyaa shatiga kalarkiisa waa madoow iyo cagaar iyo cad baal dooro baaldooraana ku sawiran dhankasuna usiijeedaa meeshuu joogana waa meel banaan ah

Meeshaani waa guri waaye dhankaas waxaa kajiro guryo. dhankaan waxaa kajira meesha biyaha oo lugu qubeysanaayey waxaas waxaa ku aala qude oo kalarkiisu yahay cadaan . Cayaar dhankaan waxaa fidsan roog cagaaran, dhankaas waxaa kusii aalo meel wado oo lamaraayo

Halkaani gurya waayo dariishad oo ku xiran daah dahana sii kalyahee cad iyo madow iyo cadees nalaana ku xiran dhulka kalrkiisana waa mutaleel cadees

Meshan waxa fadhiyo labo gabdhod waxena fadhiyan mel miis ah miska waxa fid san maro gudud ah waxana saran borso labo cag biyo caafi dhankan waxa fadhisa gabar o wadata xijab o asturan dhan kaan kale waxa fadhisa gaba wadata xijaab cabayad

Halkaan waxaa aalo sarir oo firaashan waxaa saraan jorari waxa ku firaashan goo,a cadaan ah barkin cadaan wey saran yihiin sarirta gesaheda kalarkedu waa madoow korne waxey ka ledahy isbuy isbuyo

Halkaan waxaa jooga dad seddex dumar eh oo hal ka mida wax u sheegayso waxay siinooso dhankaas waxaa aalo sabuurad dhankaan waxaa fadhiyaan seddex gabdhood maxada wuu u feeranyahay gacantane waxay ku haystaan buugaag. Waxayna kor u eegaayaan qofta kor taagan qofta kalene

Halkan waxa alo armajo qayb waxay ku dhagan tahay kor qaybna hos wxayna le dahay labo daqadod iyo labo qanad hos waxay kle dahay labo qanadod korne waxay kle dahahy labo qanadod wa armajo wayn klarkeduna yahay cadan

Meshan waxa kuso kulmay ilaaiyo dhor rageh waxay na fadhiyan mel waxeyna xiranyihin sida shati mid wuu fikiroya Tinbadana kutalo Dhankas kalo waxakajira sharkale oo mesha fadhiyan

Halkan waxaa saran idin unsi iyo jelmed tarmuus iyo rimir timirta wexeey ku jirta saxan dhankaas waxaa ka jira bakeeri tarmuus dhankaan waxaa ka jira idin unsi

Meeshaan waxaa fadhiya wiil korsiisane waxaa taagan nin kale oo madaxa wuxuu aga xirooyaa maro cad wiil oo gacmaha jilbaha u saaran wuxuu xiranyahay surwaal madow iyo shaati cadaan. mid kale oo shaqata ka haayane wuxuu xiran yahay surwaal cadays iyo shaati cagaaran. gacmahane golofis ugu xiran dhankaas miis saa jiro.

Halkan waxaa yalo laxbir kalar kodena waa cadan madow iyo jale qalin waxeyn leyiy madax oo usameysan love ❤️

Halkan waxafadhisomamo ooxiran garbasar okiya lkunbiyitar agyaala waxey xiratahay saako waxeyna firinesakubiyitirka waxeyna kufadhisaa kursi Afkana roseta umarsan

Halkane wax aalo boor oo ku dhagan een labo shabel iyo caleen baluug ah dhaxdane xidig cad ka leh oo leh leh labo falaaro saaas iskugu dhafeso labo Baal doro boorka dhinac cad waye dhinacne baluug ayu ka yahy

Halkaan waxaa kusoo kulmay ilmo iyo oday ilamaha way fa fadhiyaan odaygana wuu taaganyehe wuxuuna xiranyahay shaati oo gacmo gaab ah camaamadaa garabka usaaran koofiyaa ugu jirto hortiisana waxaa fa dhiyo ilmo oo ka kooban ilaa iyo shan ilmo camal

Mashan wax fisan roog oo qahwi ah wax saran jijin dahabi ah kalr kedo waa jale

Halkaan waxaa saraan marooyin oo lagu tala galay sida dumarka iyo raga waa Maro oo kakaan magacodu yihin xijaab kaaki kalarkoodna waa mid waa qaliin mid waa cadeys mid waa madoow mid waa baluug mid waa jaalo qeyb kor iyo hose kala saran yihiin qeybta hos waxa saraan mid oo harig harimo marayo qeyta korne mid lisho eh

Meshan waa mel dhismo kasocoto xaga waxa joga afar nin wana mel dhismo ah afarta nin waxey xiran yihin funanad gacmo gaab sur waal mid wuxu xiran yahy funand maliyo labo waxey xiran yihin funand maliyo o gudud jaalo bisili madow dhan kaan waxa ku dha dhakan al waax

Hakan waxa fidsan rogsuf suf ah waxan korkisa saran cam mad kalarkedana aytahay qaxwo gesahan aykaledahay xariman kisto cadan cadancamal ah waxana kudhegan warqad

Meshaan waa ardey meel ku soo kulme waa ilmama yaryar gacntana ku hestaan buug iyo qalin waxiina xiranyihiin shaati oo cad oo yunifoon ah iyo surwala cadiya ah waxeyna ka kooban yihiin ilaa lapaatan caruur ah

Meeshan waxa aalo fadhi hortiisana waxaa fidsan roog fadhiga Kalarkiisa waa cad qalin geesahana wuxuu Ka leeyahay sharax dhexda waxa Ka saaran labo barkin oo fadhiga loogu tala galay iyo fadhi oo luga leh waaye

Mashan wax surana cabayado sadax madow ah iyo cagar iyo baluug nabarka hoos kuqoran sagal boqol

Halkan waxa aalo samecad oo wadato Maka rofan magaceduna wa ubax kuQoranyahay s hosna waxa oga Qoran lanbar Lanbarka u yahay furo shan tobaniyosagal todabatan midka ka kale wa furo sagal ebereber Todabatan iyo labo

Meeshan waa meel laba bir ah dhankaan waxaa joogo nin oo xiran jaakatiin funaanad iyo jaakatiin jaala ah dhankaasna waxaa ka aalo safiito oo wayn dhankan darbiyaa ka jiro

Meshaan waxaa yalo waa meel ween oo maqaaya cml waxaa yalo miis iyo kursiyaal oo oo qeeb qeeb ah halkaan waxaa yala lapo miis iyo afar kirsi dhankaas waxaa yalo hal miis iyo afar kursi

Halkaan waa aalo sidex caag waa shampo midka weyan waa shampo midka ku xig waa sabuun midka ku xigne een waa fesh wosh

Meshaan waxaa aalo baaquuli oo ku jiro bariis bariskana waxa lagu kor shubay biyo bariis waa bariis caadi ah oo biyo ku kor shubaan waxuna saran yahay miis kor kiisa

Halkaan waxaa morooso mootooyin intana waxaa tagan nin askari ah waxuu xiran yahy surwaal madow shaati cad iyo koofi paluug iyo firinpiyuu afka ku hestaa mootuu gacanta ku fiqooyaa waxuu gacta kufiqoyaa dhankaasna waxaa kasosocda mootoyin

Halkaane waxa aalo karemoyin oo lu tal galay wajiga oo ka koban labo caag ilaa iyo labo bako waa Kareem o ugu kala jiraan bakoyin waxana lagu tal galay wajiga

Meeshaani waxa fadhiyo nin waxoona ku fadhiyaa meel kursi ayuu ku fadhiyaa miisowna gacmaha saarti xagga waxa uu Aalo taleefon hortiis waxaa Aalo warqad intana waxa Aalo marro wuxuuna xeran yahay jaako shuud gacmahow is korsaarti

Meshaan pakadan waxaa ku jira waxaa ag yaalo peeshin iyo pakaa ku sawiran hooyo iyo gapar dhulkana waxaa yaalo caagyooyin iyo dawada dhankaazna waxaa kajira paaka ween

Halkan waxaa fadhiyo laba iyaar waxayna fadhiyaan miis Midna walaxuu qoroyaa midna Afkuu gacanta ku hestaa midka afka gacanta ku heyto wuxuu xiranyahay shaati cad bukag tisana wey hor yalaan midka wax qoroyana wuxuu xiranyaha fananad mariin iyo shati caadi walaxuuna qoroyaa

Halkan waxaa jogaan laba hablood dhankan waxaa kayaalo gaari xagana waxaa ka yaalo baabuur dhankas nagaa carro kasoo waxaynayso waxayna gacnta ku hahaysataa badeel waxayna waxayna xirantahay dirac xijaab iyo indhashareer dhankaan kalana waxaa tagan maamo waxay haysataa iskoobe waxay xirantahay dirac xijaab iyo indho shareer waxayna dhulka kaxaaqoyiin carro

Halkaani waxaa Aalo bjuul oo ku jiro bariis oo ka kooban ilaa iyo labado iyo toban juuniyoo oo camal waxaana ku jiro bariis, bariiskana waa bariis xamzr ah dhankaas waxa ku dhagan bur oo ku qoran afar iyo toban dhankaas kalena waxaa ka fadhiyo dad

Halkaan waa aalo armaajo oo leh ilaa iyo leh afar qaanadood. halkaan waxaa "dhigan" ma ahan ee waxaa la dhigay "miraayo" ma ahan ee waa miraayad. dhankaas waxaa dhigan miraayo garabka miyaarad garabka kalene miraayad. dhexdane waxay ka leedahaya armaajo kalarkiisane uu cadyahay kor iyo hoos ee yihiin.

Meeshaani waa meel dhismo ah oo dhismada ku dhagan-dhagan bir-bir waaye darbiga dhan waxa ku wareegsan birooyin waxa waana dhismo qabyo ah hoosna wey ka banbaantahay.

Meshan waza saran cag ay ku jurto shambo lai saga dhaqo gacmaha cagani wa cag gaban meshay saran tahyne wa mel cadan ah wa cag oo yar

Cagaan wax ku suran canbuur cad oo ne kor ka jeksan canbuur oo gadudan wuxuna qorta iyo mo xoga ugu dhagan Een silid katiinad dhankan wax ka jirto Maro gadudan iyo Maro madow

Halkaan wax joogo nin iyo naag waxane hortoda aalo dhagax man waxena isku ad adinayan dhagaxan gabadha waxey xiratehe xijab waa gabar asturan wiilkane wuxu xiran yahe kabo surwal cades banoni cagaran sacadne wey kala xiran yihin

Halkan wax kor lugu haya jakatiin waxan hayo nin kalar kisi waa madow dhankas wax kajiro dhar kale mesh laku hayo waa mis korkis

Halkaan waxaa tagan caag oo lgu soo galiye surwaal mado iyo shaati wax cad oo isku jirjira ah geedageeda ku sawiran waxaana lgu soo lapisay sida rag camal waxa dharkaaz gishana waa caag

Lugtan waa lug baltoos ah waxena maraysa dhulka

Halkaan waxaa joogo eriyaal waa eriyaal badan o kakoban ilaa iyo dhoowr xabo waxa ayna joogaan meel banaan ah oo dhul cagaaran oo geedo geedo ah waana eriyaal badan oo socdo

Meeshan waa meel miis ah waxana saaran qare, moos, karooto babay, liin, cambo kalarkoodana Kala yahay cagaar iyo jaalo isku dar waxayna Kala yihiin sida moos caadiya qare cambo karooto

Halkaane waa ku shiin waa waxeyna ledahy armajayaal oo sida kor iyo hoos kor waxey ka ledahy ilaa iyo sedex qanado armajo hoos Sido kale waxaey ka ledahy ilaa iyo sedex qanado armajo dhaxdane wey ka banan tahe wax saran mutulel cadan ah

Halkan waa qol albabkis waa alwax kalar kisi waa qahwi mesh waa mel banan ah oo mutulel saran

Halkan waxaa kudhegan birah daqda oo dheer kalar kode waa madow

Halkan waxaa kusawiran baalasha indhaha iyo laba hablod oo indhaha balasha ugashan waxayna kusawiran yihiin laba baakoodey kukala jiraan waana baa kada balasha in dhaha loogu talagay baakada kalakeedana waa buluug

Halkaan waxaa taagan mooto oo gadaasheed kusii sawiran mooto kale dhankas waxaa ka jirto mooto wadaa u dhaxayso wadakale waxaana riixoyo wiilal oo surwalka laa laabtay meeshana waa meel biyo ah

Dadkan dad arday ah weeye oo Ku soo kulmey meel waxayna xiran yihiin waa ilmo waxayna xiran yihiin dhar yurifoon ah sida sulweel cadays shaati jaale eh waana ilmo badan oo joogan meel banaan oo banaan meel banan

Halkaan wa darbi. 'Oo aalo " maahan ee waa oo yaala. Bulukeeti oona ku a a buuran .oo nukukeetiga dhexdiisa ku sii abaauran ubax ubax. Oo ka kooban ilaa labatan xabo oo bulukeeti eh.dhexdiisane ku abuuran. Meeshee yaalaan waa darbi gadaashiis

Halkan waa meel iskuul ah waxana fadhiyo gabdho waxayna qoronayan cashar waxayna xiran yihiin dhar yurifoon ah halkan waxaa taagan nin xiran Kabo madow sulweel cad shaati wuxuuna gacanta Ku haysta warqad waxuuna kor taagan yahay gabdhaha

Dadkan waa dad meel kusoo kulmay sida hablooyin dad qaar xiran xijaab dadka qaar xiran xijaab waa dad meel kuso kulmay maamadan hada waxay xirantahay xijaab buluug dhexdana xidig cad kuleh

Halkan wax yaalo bidso tallolaboqeb wabidsada wasidcanjeradokale waxeykor kaledahay sugo waxan agyaalo sidax caag kujira wax bidsada lagucunilahaa Laboqeybeykalasarantahay weyna jarjarantahay

Halkaan waxa aalo fadhi weyn mid yar korsi ah dhankaas waxa kajiro mis yar o jalmad saaran iyo labo bakeri halkan waxa yalo mis weyn o ubax saran o cad bulug cad jalo

Halkan waxaa aalo qalin qori dhowr xaba ah waxana wayo qalin waxay kujiraan baakad ayay kujiraan waana qalin dhee dheer oo qalin qori eh baakada ay kujiran waa baako buluug eh

Meeshan waxaa tagaan mooto dhankas kalana waxaa kasii taagan mooto kale oo nin riixooyo ninka surwaalka wuu ulaalabanyahay wuxuuna wataa shaati iyo meeshana waa meel biyo ah

Dadkaan waa Dad Mel ku so kulmay waxeyna fadhiyaan miis waxeyna hestaan warqadoyin waxeyna xeran yihiin sida qamiis shati fananad waa dad badan o ka koban ilaa iyo 30 qofod

Malwax waaye mexe saran yihin saxan caadan ah waa lex xabo malwax oo isku dul saran labo labo xabo waxane marsan shukulaato dhankasne waxa ka taalo jukulaato is maris

Halkane waa sareer waxaane saaran labo barkin barkin waa barkin cad dhinacne qaxwi kaeh sariirta dhinac waxey kaledhy maroqaxwo oofidsan waxaane siisaran saxman alasbdhaloyin

Halkane wa lami dherah oo kor usobaxsan Lamiyasha kale kahoseyo dhankan iyo dhankan waxa kajiro lami hoseyo kalarkisu wacadwana shamito dhankas waxa maroyo Moto

Halkan waxa sarandahab wakatino calecalen usameysan katinadakalarkedawajalo waxeynakakoban yihiin dhego faranti jijin o akidhan iskuyihiin kalar jale

Halkaane wax Ku aalo uwax oo leh caleman bal balaran sida calemaha cagar caleemo jaalo jaalo oo dhexda Kasi leh wax madow qoryo qoryane wuu leyahy meshoo aalane waa Mel darbi ah wuxu ku jirane waa dhari

Meshaan waa meel Banaan dhankaas waxaa kajira dapaqyaal dhankaan waxaa yalo pabuur xaga waxaa ku aburan qude oo leh kalarkiisa cagaaran iyo geedo papuraa mesha yaalo waxaana kuyala sadax dapaq cmal

Meeshaan waa meel birayaal ah waxa aaal biraro oo said ubadan mesha ay sasaran yihiin waa biraro meel qol ah oo biraro eh qolka waxabku waregsan biraro sida bilad kalar kalar eh

Halkanwaameelqashin yaalo waxakusoya waxana halkas yalo wish dhakas waxaka jira dad fadhiyankursi dhankas waxa qashinkasogurbinoyso naag wiishkan wuxuraba inuqashan gurbiyi waxakamid ah sida maroyin gasac an baakoyin

Halkaan wax aalo fadhi o alo barkiman iska so horhor jedo sida lab madow iska so hor jedo labo cad isku dhagan oo is garab saran labo cades iyo madow is garab saran dhakaan wax kaso jirto Maro barkin kalo cad eh inta fadhi wye dhinac cad dhinac madow waxagne waxa ka saran ubax

Meshan wa meeldhismo ah waxana joga alla iyo dhoorqof midkan wuxu cuskanyahay bir wuxuna xiranyahay surwal iyo fannanad wuxu garabka ku hesta waxa garbka usaran maro mesha kukorsocdo wamelbiroyon ah waadabaq kor birminkudhedhgan oonaLaguwaxeynoyashamindo

Halkanwaxa yala galaskujiracabitan kudhegan Liin kudhegan cannuni waxana kujira tubudilagucabilahaa cabitanka kalarkiisawa gaduud koob odhala Ah dhulkawaxa yala sidaxabo cannuni Ah

Halkan waxa aala caag oo leha gacamo iyo lugo iyo qoor waxaana gashan shaati oo shatiyaasha raga waxaana shaati iyo surwel surwel kalarkisu baluug yahay iyo shaati qaxwo qaxwo oo caleemo caleemo ku sawiran mariig mariigmo waxaana ku dhagan warqad

Halkaan waxaa ku soo kulmayi ciyaartoy wexena jogaan garoon wexena xeraan yihiin finaano jaalo eh buumo jaalo ah iskaasho jaalo ah kabo bud buud ah wexeena ka koobaan yihiin ilaa iyo tabaan oo ciyaartoy ah dhankaas waxa ka jiro shacbi

Meeshaan waxaa fadhiyo aradey waxayna qoranayaan cashir buugey gacanta ku hayaan halkan waxaa taagan nin xiran kabo surwaal shaati jaale eh warqaduuna gacanta kuhayaa dhankan gabdhuhuu egooyaa gabdhahan waxay xiranyihiin xijaab cadees ah indhashareer

Halkaan waa meel dadpadan ku soo kulmeen waxeena fadhiyaam miis waxaan ag ayalo piyo caaafi makroofan waxiina xiran yahiiin tuuto waxaana ku jirta hal dumar ah waxiina xirantahy qamaar dhar tuuto waxiuna gacta ku heyaan

Meeshan waa meel ay kusoo kulmeen arday iyo shiiq ardayda waxay xiranyihiin cimaad iyo koofi halkan waxaa taagan shiiq nin xiran qamiis iyo jaakatiin koofi wuxuuna kor istaag sanyahay dhalanyaro